Mutoka ma tingo moo tye ka ngwec i di yo mutoka madit mabor tyene tye orye madwong dol mac tye mukato malo ka wi mutoka man ki bene alum tye i di wiye

Caan ma kingabo i kor ot matye ka nyuto cal jo macon me Egypt ki dong adungu bene tye kom adungu bene tye ot man tye ma ki goyo i ye cal madwong ikore